Mɔɖaŋutinyala aɖewo enyi aɖewo le mɔ aɖe ŋu dɔ wɔm. Wo ɖo kuku aŋtiɖiɖi eye ɖeka da asi ɖe mɔa ɖeka dzi. Ɖewo hã wo le kabel alo ka aɖewo ɖe asi eɖewo tɔ ɖe nane abe atsi dzi ke ɖewo tɔ ɖe anyigba.

Ŋutsuvi aɖe tsɔ akɔ anyi hele fefem kple eƒe ŋu siwo dze abe ŋu siwo kɔna agba la. Kusi aɖe hã le eƒe megbe eye wodze abe edzidzɔ kpɔm le nu kom.

Mɔɖaŋununyala aɖewo le dɔ wɔm le mɔ aɖe ŋu alo le mɔ zãm le dɔ aɖe wɔm. Edze abe sika kum wo le enu. Wo le ame adre eye wodo woƒe dɔwɔwuwo kple kukuwo.

Polu wome eve le teƒe aɖe. Edze dziɖegbeŋusẽ ka aɖe hã dzedzem le teƒea eye ŋutsu wome eve si le dɔwɔwu blɔ kple kuku ʋi me tɔ ɖe polua ɖeka gbɔ. Ŋgo aɖe hã le woƒe megbe.

Wakye aɖe si le agba me atadi kple shitɔ le edzi. Bladzotɔtɔe, koklozi, makroni kple egbe le edzi.

Dziƒoxɔ aɖe mu eye teƒea le nyama kple atiwo eye dziɖegbe ŋuseka aɖe hã le teƒea. Ati aɖewo hã le teƒea. Atia ɖewo dze abe enetsiwo ene. Exɔ aɖewo hã wo le dzedzem le golɔguiawo me.

Nyɔnu aɖe le nu ɖum le dzodoƒe eye seƒoƒo kaƒome kple ketle aɖe le eƒe megbe. Edziɔ ɖe dzoɖoƒekplɔ̃ aɖe ŋu eye dzodeƒia le dzadzraɖo nyuie me. Wohangi gatsi kple enuwo ɖe glia ŋu nyuie.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe amidoƒe aɖe eye wodzi be woatso ŋumɔme. Eŋi ʋi kple gbemu aɖe tɔ ɖe woƒe megbe le amidoƒea. Eye mototɔ aɖe hã va yina.

Ɖetugbi aɖe si do awu yibɔ nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi le xɔ aɖe me. Xɔ sia alo dɔwɔƒe sia te ɖe ablɔ gã dzi nu aloe le lɔɖimɔto eye ele asi rem ɖe laptɔp aɖe si le kplɔ aɖe dzi le eƒe ŋkume la dzi.

Mɔɖaŋu ŋutidɔwɔla etɔ̃ aɖewo le dɔ wɔm le ghakpo aɖe ŋuti. Wole kuku ʋi kple awu aŋutiɖiɖi me eye ami wɔ ɖe woƒe awuwo ŋu.

Nyɔnuvi aɖewo ta avɔ ɖ akɔta. Ɖewo nye avɔa ɖewo nye ŋkume ɖekawo eye ɖewo to vovovo ɖewo hã da dzonu ɖe kɔme eye ɖewo hã womedo dzonu o. wodro nuwo ɖe ta eye nuawo dze abe tabianuwo ene.

Ekplɔ aɖe le dzedze eye nuɖuɖu aɖewo le edzi. Nuɖuɖu abe abolo le dzedzem le agba ɖe me. Ɖevi aɖe le nuɖuɖu dom na ŋutsu aɖe si le gaŋkui me eye woda asi ɖe akɔta. Ame aɖewo hã wo le kplɔa nu.

Ame aɖewo le Amerikatɔwo ƒe ŋɔnudrɔƒe aɖe. Ŋɔnudrɔla la nɔ eƒe zi me eye senyalwo hã le afi ma. Afiatsolawo hã le afi ma ke senyalawo ƒe kplɔwo dzi la, agbale alo pɛpa kple dɔkumet aɖewo le afi ma.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetse kple amagbewo ƒe asigba aɖe ƒe ŋgɔ eye woda afɔ ɖe afɔdzi. Eda asi ɖe, eda eƒe asiwo ɖe aŋe kusi aɖewo hã dzi, edo awu bluɔ eye wole nukom.

Ame aɖewo va kɔdzi le agbadɔ aɖe te. Nyɔnua eɖewo le vi ɖe akɔ eye dɔnɔdzikpɔla etɔ̃ le wogbɔ kpɔm. eve nye ŋutsu eye ɖeka nye nyɔnu. Agbale si zam wo le la nye aŋtsiɖiɖi eye e dɔnɔdzikpɔla ɖeka si nye ŋutsu la tsitre le wo xa.

Moslemtɔwo alo moslemtɔ aɖe si le aza ɖum la yi gbedoɖaƒe le woƒe gbedoxɔ me. Amehawo sɔgbɔ ŋutɔ eye ŋu aɖewo hã wole afi ma. Eɖewo dze abe kpovitɔwo ƒe ŋu ene.

Ŋutsuvi ene aɖewo yi tɔƒo tsi ku ge. Ŋutsuvi gbãtɔ lé gaʋitɔkpo ɖe asi, evelia lé aŋetɔkpo blɔ ke etɔ̃lia lé aŋetɔkpo ʋi eye eneliatɔ dze abe gagba ene

Nyɔnu aɖe le nane tɔm le aka dzi. Enua dze abe koliko tɔm wole ene. Tɔkpo eve kple kusi le egbɔ. Kɔpu aɖe hã le egbɔ le afi ma eye ŋgo aɖe si dze abe eyi ke me ami la le hã le afi ma.

Ama ɖewo le ʋe ɖum, wokɔ nuwo bla ta, ɖewo bla nu ɖe abɔ eye wodo nua ɖewo ɖe afɔ, ɖe hã le ali dzi na wo, exɔa ɖe le woƒe ŋkume eye atsi aɖe hã le teƒe si wole wɔa ɖum le.

Nuɔnu kple ŋutsu aɖe bɔbɔ le nane dzidzem. ŋutsu ɖeka aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe keke me hã le, lé nane ɖe asi eye ŋutsuvi aɖe hã si le awu yibɔ me la tɔ ɖe wo gbɔ eye ame aɖe hã tɔ ɖe nyɔnu kple ŋutsu si bɔbɔ la ƒe megbe.

Ame aɖewo le seƒoƒo dom. Wodo asiwui wo. Wodze abe ƒome kpokploe ene. Aƒetɔ kple aƒenɔ kple wo vi etɔ̃ eye wodo abe avuvɔwu.

Ɖekakpui aɖewo le azɔli zɔm he le woƒe veveseseɖo ɖem fia tso kovid ɛɣ dɔléle ganyawo ŋu kple eɔ̃levi nyawo ŋu. Wo le kaɖi aɖewo ɖe asi si nuŋɔŋlɔwo le edzi hele woƒe vevesese ɖem gblɔ.

Ame atɔ aɖewo le Amerikatɔwo ƒe ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla la nye nyɔnu eye ene mamleawo nye ŋutsuwo. Senyalawo le eme eye ame aɖe si dze abe aɖasefo aɖe la le adzɔgbe ɖem.

Nyɔnu enyi aɖewo lé asi na wo nɔnɔewo le hedzoŋusẽmɔ aɖe gbɔ alo le ʋeŋusẽmɔgba aɖe gbɔ. Leke wolé asi fia be dziɖuɖu su wosi eye wole dzidzɔ kpɔm.

Ŋutsu aɖe le hɛ ŋusẽ dzo aɖe ɖom ɖe anyigba, ŋu ƒe batterywo le alɔ dzi ne, eye ŋutsu aɖe hã le exɔ ɖe gbɔ le eƒe megbe eye gbe aɖewo hã ƒoxlae le afi ma

Ŋutsu gliɖola ene aɖewo le gli ɖom eye wole woƒe dɔwɔwuwo kple kukuwo me, ɖewo do asiwuiwo ke ɖewo medo asiwui o. Ŋutsu gbatɔ̃ la si do asiwui ʋɛ̃ la la, edze abe tsisel aɖe hã le egbɔ.

Ɖevi aŋdre aɖewo siwo dze abe ablɔdziviwo ene la nɔ anyi ɖe kletsifɔ aɖe dzi, kotoku aɖewo le woƒe ŋgɔ, eɖewo dze abe eɖewo nuƒom ene eye ɖewo hã le blanui.

Mɔɖaŋu ŋutsunyala aɖewo le ʋedzo ŋutsinu dɔ wɔm eye wɔme atɔ le reflecta gbemu me eye ɖeka si bɔbɔ le reflecta yibɔ me eye wo wɔme ene do kuku aŋtsiɖiɖi.

Nyɔnuvi ene aɖewo si dze abe nɔviwo ene la ɖu mɔlu le agba aɖe me vɔ eye woɖo nukomo si fia be dzi le wo dzɔm. Ɖeka bla ta eye ɖeka hã ɖɔ kuku ke eve susua wome bla ta alo ɖɔ kuku o.

Ŋutsu aɖe le nane dzidzem eye ame aɖewo le egbɔ, ɖeviwo kple tsitsiawo siaa, ɖevia ɖewo le awu me ke ɖewo medo awu o, nugo aɖe hã le egbɔ eye wodze abe tape hã aɖe le woƒe ŋku me

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve aɖewo le seƒoƒo bɔ me le seƒoƒo ŋdɔ wɔm. Nyɔnu si le domedome la edo buti, woliŋti buti yibɔ eye woƒe awu dziƒotɔ dze abe gbemu ene eye wobɔbɔ